Mitombo yezvitenda zvinobatire vantu ngenjira dzakasiyana siyana. Zvimweni zvinobatira ngekufema mhepo ineemuntu anenge ane utungu .Zvino amweni vanozodetsera kuzvi dzivirira ngekuvhara muromo nemiro kupfeke zvinozi zvivhara muromo.

Kune mitungu inotatapurirwana ngekufema mweya umweni unemutungu. Vantu vanodzidziswa kuzvichengetedza nevana vadoko vanongwarirwawo kuti vasazobatwa ngemutungu wakadai.

Kune mitombo yanesa pasi rinoreshe mitombo yakaita secovid vantu vaipfeka zvivhara muromo nezvivhara miro kuti vasafemera vamweni nekuti ukafemera mweya yakadaro unobva watobatirawo utenda hona iwawo.

Kune mutungu nemutungu inobate vantu. Vantu vanofanire kudziirirwa kubva kumutungu iyoyo, zvinodetsera kuti mutungu wozouya unenge usina simba uye dzimweni nguwa mutungu uwowo auzotobati vantu.

Minthungu inohamba muvantu imweni inokonzerwa ngekuti wafema mhepo ine muntu ane munthungu uwowo hino hurumende yakaite chirongwa chekuti vantu vabaairwe minthungu yona iyoyo isati yapararira.

Yemitombo inobate vantu vakawanda vantu vanosisire kuende kuzvibhedhlera kundobairwa nekupuwe mutombo mutongo yakhona iyoyo imweni inoburikidza ngekufema mweya une muntu anenge anemukwo kwo.

Kune zvitenda nezvitenda zvinotapurirwana ngenjira dzakasiyana kuedza kudzivirira chirwere ichi vandu vanopfeke zvivhara muromo nemwiro neimweni nedzimweni mbatya dzinoita kuti mundu asafema mweya iwowo.

Kune mutungu nemutungu yanesa pashi reshe. Vantu vanofundiswa kuti vangazvidziirira ngenjira ipi kuti vasabatwa ngemutungu, uyezve hurumende ine inoite urongwa hwekubaira vantu.

Kune zvitenda zvinotatapurirwana ngenjira dzakasiyana, vantu vonofundiswe pamusoro pezvitenda izvozvo nekuti vangazvidzivirira ngenjira dzipi kubve kuzvitenda izvozvo uyezve vantu vanotobairwa mitombo yekudziirira.

Mitunju yakawanda wanda inonesa pashi reshe hurumende inoti munthu weshe unofanira kubairwa kudziirira mitungu iyi yanyazouya pamunthu inenge isisina simba imweni aitozouyi nekuti munthu unenge akadziirirwa.

Kune mutungu nemutungu inonesa pashi reshe imweni mutungu inooneke ngekufema mbepo ine muntu une mutungu wona uwowo hino vantu vakudetserwa ngekupfeka zvivharamiro nezvivharamuromo, nguwa iyana yemutungu wekovhidhi ndozvaiita antu.

Kune mitungu nemitungu inonesa pashi reshe vantu vanosisire kubairwa kudzivirirwa mutungu yona iyoyo uyezve vemuzvibhedhlera veibaira vantu vakadaro vanenge vakapfeka zvivhara muromo nekuviga vantu vanenge vafa nemutungu iyi vanopfeka hembe dzakadaro.

Kune mitungu yakawanda -wanda, inototora upenyu hwevantu. Mitungu yakadai aisisiri kuti vanthu vandovige hama yavo. Hama yavo inozovigwa neveutano vakapfeke mbatya dzekudziirira mutungu uwowo kuti usavabata.

Pashi reshe rinokoshese utano wemuntu weshe kuti muntu weshe aonewo utano, vanozviita ngenjira yekufundise vantu padera peutano veita kuhamba nguwa imweni munharaunda, nguwa imweni panenge pakaungana vantu.

Munhu weshe unosisire kunge ane utano hwakanaka ndizvo zvinokarirwe kuti zviitwe ngeveutano. Nevana vadoko vanofanirwe kupiwa mitombo mitombo dzavo nenguva iripo. Mitombo inodzivirira kumitongo yawanda yemazera madoko.

Pashi reshe rinokoshesa utano hwevantu, imweni njira yayinokoshesa ndiyona utano hwevantu, kuti vantu vawone mvura yakachena, vantu avachatenderwi kumwa mvura yemumufuku, neyemumufuya ngekuti inezvitenda zvayinazvo.

Chiro chendino karakadzira kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka ave akachengetedza imweni njira yavanoita ngeyekuisa muchini muzvi bhedhlera inoite kudetsera vantu vanenge vane madenda akasiyana .

Pashi reshe rinokoshese utano hwevantu. Imweni njira yevanokoshesa ndiyona ngeyekusima mumbuti munogare vantu. Mumbuti inodetsera ngekuti ndiyo inotipa mweya wekufema wakanaka.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vane hurongwa hwekuti utano husvike kuvantu veshe. Imweni njira yavanoshandisa ngeye kuhamba munenge mwakaungana vantu veifundise vantu uyezve mundau dsinogara vantu vanofundise zveva.

Shi reshe rikave kuti muntu ave neutanohwakanaka vanohamba veifundise vantu muntaraunda kuti vantu vaziye pamusoro peutano nekuteedzera kwakhona.

Pashi reshe ririkuite mushando vokuti utano huve nemuntu veshe. Vanohamba veibaire vantu muntaraunda dzinogara vantu kudzirire mitungu ingadai yeide kuzobata vantu nematenda akawanda-wanda.

Pashi reshe rinokarakadza kuti vantu vave neutano hwakanaka kuburikidza ngemvura yakachena munhu weshe unofanira kuva achiona mvura yakachena kunyange muzvikoramwo mumamizi hurumende irikutsise migodhi yemvura.

Shireshe rinokoshese kuti muntu ave neutano hwakanaka Imweni njira ngeye kuti vantu vanofanire kunge vane mvura yakachena mundau dzavanogara nemumabasa nemuzvikora azvichatenderwi kuti vantu vachere mvura mumufuku nyangwe mumufuya.

Pashi rino reshe tinofanire kuti muntu weshe ave nehutano hwakanaka .Munhu weshe unofanirwe kuningirwa. Hurumende inoite izvozvo, vantu veihamba veiningirwa pavanenge vakaungana, nemadzisowo anoningirwa kuti muntu aonekwe.

Chiutano huro chiro chinokosheswa pashi reshe. Utano hunosisire kuti vantu vave neutano hwakanaka. Kwaa nemitemo inobhuyawo ngezveutano. Vantu vanofundiswe ngezveutano mumantaraunda mavanogara, nemumakanyi nemunoungana vanhu.

Shireshe rinokoshesa utano hwevantu imweni njira yekukoshesa utano hwrvantu ngeyekuti vantu vanoite mutambo inoita kuti mwiri yawo igare yakagwinya kudzivirira zvirwere zvakawanda zvinobata vantu.

Utano chirichiro chinosisire kunge chionekwe nemuntu weshe imwe njira inoitwe nge hurumende kuti utano huzvike kumuntu weshe kupa muntu mvura yakachena.

Nyika yeshe pashi reshe inokoshe utano hwevantu imweni njira yavanokoshese utano hwevantu kuti muntu weshe aone mvura yekumwa yakachena hurumende iri kutsise migodhi mundau dzinogara vantu nekuise mapombi.

Pashi reshe rino koshese utano hwe vantu kuti vantu vave ne utano hwakanaka vano koshesawo kuti vantu vave ne mvura yaka chena vavezve vari pasinde ne zvibhedhlera ne ndau dzino detsera.

Pashi reshe riri kukoshesa kuti muntu weshe, ave nemvura yakanaka. Hurumende yedu inodetsera izvozvi ngekutsa migodhi muntaraunda dzinogara vantu, nekuise pombi ,kuti muntu weshe ,ave neutano hwakanaka.

Chiresheni inokoshesa kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka. Imweni njira yavanoita yekuti vantu vave nehutano hwakanaka. Ngeyekubaira vantu chero vana vadoko kuvadziirira kubva kumatenda.

Vantu vanorwara ngechirwere chengqondo vawanda pashi reshe. Kune njira dzinofundiswe vantu vakadaro kuti vangararama chirudzii uyezve nevanovadetsera, vanovangwarira kuti vanongwaririswa kuzwinyi.

Chitenda chendxondo chitenda chisati chazikanwa ngeantu akawanda. Vantu vanoda kudzidziswa maererano nechitenda ichi uye kuti vantu vanongwarire vane chitenda ichi vanosisire kudini nevanorwarawo ngechitenda ichi vangadetserwa ngenjira iri.

Urwere hwendxondo hunobate muntu weshe mazera eshe, akuru neana adoko. Vanorwara ndxondo vane dzimweni ndau dzavanongwaririrwa dzeidetserwe ngevakafundira kuita mushando wakona.

Matenda ariyo akasiyana. Rimweni denda idenda renxondo. Vantu vanematenda enxondo vane ndau dzavanochengeterwa veidzidziswa mararamiro ngevakafundire mishando iyoyo. Vantu vanochengeta vantu vakadai vanosisire kufundisawo vantu ava.

Kunezvirongwa zvaakuita kudetsera vantu vanorwara ngengxondo, zvimweni zvirongwa zvinosanganise kufundisa vanedenda rona iroro nekufundisawo vantu avanogara navo nekufundisa vantu.

Utano hwentharaunda hunokosheswa vanthu vanofanira kuchenese ntharaunda yavanogara. Munyika mwedu munomu mukuru wenyika wakati chishanu chega chega chekutanga kwemwedzi mapepa ngaanongerwe eipishwa mundau dzakafanira.

Zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinodetsera vantu, dzinofundisa vantu pamusoro peutano, nekuvadetsera kuti vangatora njira dziri kuzvingwarira.

Ndau dzinorapirwa vantu muntaraunda inogara antu nekuzvibhedhlera zvidoko vantu vakarwara vanoenda iyoyo zvakorereka vozoenda kuzvibhedhlera zvikuru zviri mumataundi

Kune ndau dzinodetsere vantu kuti vaendeyo iyoyo varwara. Kozoitewo zvibhedhlera zvidoko zvinodetsere vantu. Zvakuonekwe musinde mwona imwomwo munogare vantu. Hazvichaonekwi kuretu kwekuti muntu wahambe mumango wakakura maningi.

Ndau dzinodetsere vantu vanenge varwara nezvibhehhlera zvodoko zvinozi vantu vakarwara vorumbiswa kuenda yona iyoyo. Zvikakorereka vanenge vooendeswa kuzvibhehlera zvikuru kune imweni michini isikaoneki kuzvibhehlera zvidoko nendau dzinodetsera antu.

Kune ndau dzinoshandiswe kuti vantu vaendekorapiwa nezvibhedhlera zvidoko zviri muntaraunda musinte munogara vantu , Kona iyoyo vana vanoenda veindoningirwa kukura kwavo nguva imweni veitoningirwa nekureba kwavo

Kune ndau yezvibhedhlera zvidoko zvinorapirwe vantu. Vanhu varwara vanosise kuende iyoyo. Kana ukawonekwa kuti denda rako rinosise kuti umbogarire yona iyoyo weirapwa, unopuwa mubhedhu weunogarireyo weirapwa.

Mundawu dzaka Bude mundaraunda dzinogare vandu nezvhibhedhlera zvidoko kona iyoyo ndokunotenge kunoenda vandu vanenge varwara kuti zvozokorereka mundu unochiiswe kuzvibhedhlera zvikuru kuti awone kubetserwa asi unotanga aende kuchibhedhlera chidoko nendawu idzodzo.

Zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinoddetsera vantu vasati vaende kuzvibhadhlera zvikuru. Ndau dzona idzodzo nezvibhedhlera zvidoko zvakaiswe mundau dzino dziripasinde dzinogara vantu. Vantu avachahambi muhambo wakakura kuti vaende kundodetserwa.

Zvibhedhlera zvidoko nedzimweni ndau dzinodetsera vantu vachinge vaite utenda ndokwavanoenda. Muzvibhedhlera umwomwo mune zvinodzidziswa vantu zvinenge zvakatonyorwa zvakaturikwa umwomwo. Munhu wega wega unopindemwo unotozviziya.

Kune ndau nezvibhedhlera zvidoko zvinobetsere vantu. Vantu varwara havachahambi mumango vakakura. Ngekuti ndau dzona idzodzo nezvibhedhlera zvidoko zviri musinde nemunogara vantu.

Mundau dzunodetserwa vanthu vanenge varwara nezvibhedhlera zvidoko zvinodetserao vanthu vachinge varwara vanorumba ikweyo vakorereke kurapiwa vanochizoendeswe kuzvibhedhlera zvikuru kuti vachindorapwa iyoyo.

Kune ndau dzinodetsera vantu nezvibhehlera zvidoko. Kona iyoyo vasvikeyo kutori nepekugara vakaemere kudetserwa. Vanenge vakorereka kurapiwa vanozoende kuzvibhedhlera zvikuru.

Ndau dzinobetsera vantu murapiwa nezvibhedhlera adoo kurapwa, zviri kubetsera vantu munguva yekurwara. Hurumende iri kuaka ndau dzekudetsera vantu nezvibhedhlera kuti vantu vaoneke kudetserwa mukuwo wavanenge vachirwara

Kune ndau dzino betsere vantu mu ndaraunda nemu ndau muno gare vantu ne zvibhedhleya zvidoko vantu varwara vano sisire kuenda iyoyo ngekuti zvaka iswa musinde nemuno gara vantu kuti vantu vasa hamba mu mango waka kura.

Veshe vanorwara vanosisire kuenda kundau dzinodetserwa vantu nekuzvibhedhlera zvidoko vodetserwa iyoyo. Kuti zvakorereka vozoenda kuzvibhehlera zvikuru zvinodetserawo ngenjira dzakasiyana.

Utano chiro chakakosha muntu vese unosisire kuva neutano hwakanaka. Munyika medu vantu veshe kunyangwe vanorarama neurema vanoendavo veindo hloiwa utano hwavo kuti vakaema zvakanaka ere.

Se unosisira kufundiswa pamusoro peutano kukosha kwahwo nekuhungwarira kunyangwe vari kuzvibhedhlera vanofundawo zveutano vachizofundisa vantu muntaraunda dzakasiyana.

Zvino nevanyari kuzvikorawo vanofundiswawo pamusoro peutano. Kwaane zvirongwa zvekudzidzisa vana kuti vaziye utano vakone kuzviteedzera zvinodiwa ngezveutano. Veutano vanofundisa vantu nyangwe munharaunda.

Vantu vakufundiswa maringe ngezveutano. Muntu weshe unosisire kunge aine utano hwakanaka. Kwane zvikora zvinofunda madhokodheya nezvimweni zvikora zvinofunda vanotengese mutombo nezvevanofunda nezvemazino

Ndombi namajaya vanofunda pamusoro peutano. Vantu vanofanire kukoshesa zvifundo izvi ngekuti zvinodetsera vantu kuti vasabatwa ngezvirwere. Vantu vanofunda mumandau mwavano...

Mitemo inevhekuita neutano kuti vandu vadetsereke imweni zvinotorwa zveinamirwa munogara vandu kuti vaverenge imweni vanohamba vari veutano.

Pashireshe rinokoshese hutano hwaantu imweni njira yakaitwe ngehurumende yedu ngeyekufundise vantu maringe ngeutano. Izvi zvinoitwe kubudikidza ngevezvehutano unohamba munharaunda nemizi dzinogara vantu veivafundisa.

Utano chiro chakakosha, muntu weshe unofanire kunge aine utano hwakanaka. Hapana muntu unofanire kusara sure. Vantu veshe vanofane kufundiswa ngezveutano. Hurumende yaakuise mitemo inoenderana ngezveutano.

Hurumende iri kuita painogona ndipo ngenjira yeshe kuti vantu vanzwisise kuti pamusoro pekurwara ngechirwere chendxondo. Kwane mitemo ine chekuita nevantu vakadaro. Vantu vanodzidziswa..

Pashi reshe rinokoshesa utano hwevantu, utano hwevantu hunokosheswa kuti vantu vave nehutano hwanaka. Vantu vanofundiswa ngenjira dzakasiyana, pamweni panofundiswa panenge pakaungana vantu vamweni vanopinda muzvikora vantu veifundiswa.

Kune ndau dziri muntharaunda munogara vanthu, munyambori mumathaundimwo dzinodetsera vanthu vanorwara. Vanthu vanorwara kuti zvazokorereka mundau umwomwo, vanoendeswe kuzvibhedhlera zvikuru, kunowa kwavanondoona kudetsero.

Zvibhedhlera zvikuru nedzimweni ndau dzinobatsirwe vantu dzinodetserwa ngemovha dzinodetsere kutwara vantu vanenge varwara kuendese kuzvibhedhlera. Movha idzi dzinotengwe ngehurumende.

Zvibhedhlera zvikuru nendau dzinodetsere vantu, dzinodetsere vantu kuti varapiwe. Kwona iyoyo kune mutombo ine muhlobo nemuhlobo yakasiyana ,inoshande ngenjira yakasiyana. Kunopiwe vantu rubatsiro ngekukasira .

Vantu veshe vanorwara ngematenda akasiyana vanosise kuende kuzvibhedhlera ngedzimweni ndau dzinodetsere vantu vanakadzi nevanarume nevana vadoko vanodetserwe kuzvibhedhlera Kona iyoyo.

Kwaane nendau dzinodetserwe vantu vanenga veirwara nezvitenda zvakasiyana nezvibhedhlera zvikuru. Muzvibhedhlera zvikuru munoonekwe mitombo yakasiyana nemichini inodetsere vantu. Muzvibhedhlera zvikuru munorapwa zvitenda zvakasiyana.

Muntu weshe une kodzero yekuenda kuzvibhedhlera nekune dzimweni ndau dzekubetsera arwara. Zvibhedhlera zvachakatika munyika yedu munomu nendau dzekuti vanhu vabetserwe, vantu vanenge vabatwa ngematenda vanofanire kurumba veienda kuzvibhedhlera.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwe antu kune mbatso dzakasiyana-siyana, dzimweni dzinoende vanenge varwarisa. Dzimeni ngedzinogarire vantu vanenge veiuya koona vatenda. Dzimweni ngedzinenge dzeihloiwa vantu ngemichini.

Ndau dzinodetsere vantu ngezvibhehlera zvikuru zvinodetsere vantu ngekukasira. Muntu unoone zveshe zvinodiwa iyoyo. Kuzvibhehlera zvikuru vantu vanodetserwe mundau dzakasiyana-siyana, zveienderana nechitenda chaanozwa.

Zvibhedhlera zvikuru nendau dzimweni dzinorapirwe vantu. Munoshanda vantu vakati vandei anosanganisa madhokoteya. Nevamweni vanoitevo zvekutsvai nevamweni vanoita zvekubika.

Kune mihlobo nemihlobo yemitombo inorapa zvitenda zvakasiyana. Kune mitombo inorapa zvemukati zvinenge zveizwa muntu mukati zvakaita semwoyo, maphaphu, itsvo nezvipfuwa.

Mutombo inorapa zvitenda zvakasiyana pane imweni mitombo inorapa zvitainda zvisikaonekwi zvinenge zviri zvitenda zvemukati zvakaita ingatei ngemwoyo itsvo nezvipfuva.

Mitombo inoshandwa ngenjira dzakasiyana . Kune imweni mitombo inorapa zvemukati zvisingaoneki ngemadziso zvakaite semoyo ,mundani ,matumbu ,itsvo nezvipfuva zveshe izvozvo zvinorapwa ngemitombo iyoyo.

Mitombo inorape zvirwere zvakasiyana imweni inorape zvirwere zvemukati. Zvimweni zvirwere zvemukati zvinotoite ekubairwa majikiseni imweni inoita zvekumwiwa imweni inoita zvekupuwa mutombo wakaita mvura.

Michini mitombo inokone kurape zvirwere vemukati zvisingaoneki zvakafanana nengazi inenge yeikwira, yeidzika. Vanhu vanoenda kuzvibhedhlera kundorapwa izvozvo.

Mitombo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Pane imweni mutombo inorapa zvirwere zvisikaonekwi zvemukati zvakadai ngezvirwere zvemwoyo, mapapu, itsvo nechipfuva.

Mihlobo yemutombo iriyo inorape zvitenda zvakasiyana imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvinenge zviri mukati imweni inoite ekuzorwa, imweni vantu vanopiwe mapiritsi imweni inoite kubairwa .

Mutombo yekurapa zvirwere zvemukati yakasiyana siyana amweni mapirisi amweni mutombo vamwni vanozoturukirwa mabhodhleya anenge ane ngazi nemvura kuti vakorera kupora.

Kune mitombo inorape zvitenda zvakasiyana , imweni mitombo inorape zvitenda zviri mukati zvisingaonekwi akadai ngemakodo, ine mitombo yawowo, zveshe izvozvo imweni mitombo yakona inomwiwaa, imweni inobairwee muntu mweni, mapilizi anoite ekunwiwaa.

Mitombo yakasiyana siyana mihlobo yayo nenjira dzainoshansiswa, pane imweni mitombo inorapa zvemukati zvisingaonekwi ngemadziso zvakaita semapapu, moyo, itsvo nezvipfuva zveshe izvozvo zvine mutombo yazvo inozvirapawo yakasiyana neimweni mitombo.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana siyana zveienderana nezvainorapa. Kune imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvirwere zvemukati.

Kune mutombo inorapa zve mukati zvisika koni ku onekwe nge madziso zvaka ite se mwoyo zvipfuwa mapapu eyitsvo zveshe zviri mukati mwe muntu zvisika onekwi zvine mutombo yazvowo ino irapa ne ndani ine mutombo yayowo yaino puwa.

Kune mbatso inoningire zvirwere zvakasiyana-siyana zvinenge zviri muvantu zvinoitwa ngevakafundira izvozvo, ngazi inotorwawo yeiningirwe zvirwere, chikararwa chinotorwawo, kunyangwe netsvina vanotora veide kuningira chirwere chiri mumuntu.

Kune mhatso dzinoshandise michini kuningira zvitenda zvinenge zviri pavantu. Imweni muchini yakhona inoningira nemadziso emene zveibuda pachivhiti-vhiti, zveionekwa kuti muntu ungadetserwa ngenjira ipi.

Kune mbatso dzinoningirwe mitombo isati yasvike kuvantu kuti yakasisira ere kushandiswa isati yaenda kuzvibhedhlera nekumbatso dzinotengeswe mitombo nekunoningirwe vanthu zvitenda zvinenga zvaramba kuoneka vanotora ngazi, tsvina nechikhararwa veide...

Kune mbatso dzinoongorora zvitenda zvakasiyana. Zvinoongororwa ngekutora tsvina yemuntu, chikararwa nemvura yatinobudisa. Izvozvo zvinoadetsere kuti vaone chirwere chemuntu nemarapikire akona.

Kune mbatso dzinoshanda vantu kuite kuningire mitombo isati yagume kuvantu kuti yakasisire kushandiswa ere nekutora zvikararwa, ngazi netsvina kuti vaone zvitenda zvinenge...

Kuzvibhedhlera kune michini inoningire matenda akasiyana siyana vanotore tsvina yomuntu , chikararwa nengazi kuningire chirwere chinenge chiri mumuntu uyezve mitombo isati yashandiswa vanomboiningirawo kuti yakasisira ere kuti ichishandiswa.

Kune mbatso dzino ningire zvitenda zvisinga onekwi nge madziso uye mbatso idzi dzino ningire zvakaite zvi karahwa ngazi ne tsvina yemene zvei tsvaka zvitenda mhatso dzimweni dzakona dzino ningira mitombo kuti yaka sisira ere kuti ishandiswe nge antu.

Mitombo yeshe isati yashandiswa muzvibhehlera kana kutengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo inomboende koningirwa kuti yakasisira ere kuti ishandiswe.

Kune mbatso dzinende mitombo yeindoningirwa isati yashandiswa nevantu kuti inosisira here kuti ishandiswe ngevantu. Kwozoitawo mbatso dzinoningira zvitenda zvinenge zvizisizi kuonekwa zvinoningire tsvina. Zvitenda zvinotsvakwe mutsvina kana mungazi kana muzvikararwa.

Kune zvimweni zvirwere zvisikaonekwi zvinozi muntu unotorwe ngazi, tsvina chikararwa zvoendeswe kumbatso dzinoningira izvozvo kuti muntu aonekwe kuti une chitenda chiri ozorapwa, nevana adoko anoitwawo izvozvo kana denda risizi kuonekwa.

Kune mbatso dzinoshandiswa kuningire mitombo kuti unosisira ere kushandiswa ngevantu isati yaguma kwainosisire kushandiswa , mbatsodzo idzodzo dzinoningirazve zvitenda zvisingaonekwi zvakaite seizvo zvinoningirwe mungazi, muzvikararwa kana mutsvina.

Imbatso dzinoningire anakadzi anenge akazvitwara anendani. Iyoyo ndiko kwavanodetserwa. Vazodetserwa kubara vana, vana vavo avavo vanoende kuzvibhedlera nguva yakatarwa kuti vandobairwa nekupiwe mishonga.

Kwaane mbatso dzinodetsera wana kadzi wakazvitwara, kona iyoyo ndiko kwawano barira wana, wabarire wana awawo wanosisire kuzopetukwa nawo kuzvibhedhlera weipuwe mushonga pamazera akasiyana.

Vanakadzi vanenge vakazvitwara vane ndani vanositse kubairwa mutombo yakasiyana vazobarazve vana vavo avavo ,vanosisire kuenda navo kuzvibhedhlera vaibaiwa mitombo inovadzivirira kumatenda akasiyana.

Vanakadzi vanenge vane ndani, vanosisire kuende kuzvibhedhlera, kundoningirwa ndani dzona idzodzo, uyezve vana vakhona vabarwa, vanosisire kuende kuzvibhedhlera, veibairwe mitombo inodiwa. Vana vadoko avatenderwi vari pashi pemakore gumi, nemasere kuti vaite ndani.

Vanakadzi vanenge vane ndani, vanosisire kuende kuzvibhedhlera zvinoningire ndani, kundoningirwa, uyezve vana vakhona vachinge vabarwa, vanofanire kuti vabairwe mushonga, unobairwa pazera rega-rega.

Akadzi anoite anenge ane ndani akazvitwara ,anosisire kuende kuzvibhedhlera ,kundoningirwe ndani dzavodzo, nekupiwe mitombo inoite kuti mwana ari mundani achengeteke zvakanaka. Mwana uwowo abarwa unobairwa unobairwazve majikiseni anoenderana nezvaari.

Vakadzi vanenge vanepandani vanosise kundobarire kuzvibhedhlera zvinobariswa vakadaro, uyezve mwana iyena achinge abarwa anosiswe kuenda naye kundobayirwa mutombo panguva inenge yakatarwa nezera rakhona.

Anamai eshe anendani anosisire kuende kohloiwa ndanidzo idzodzo veiningirwa kuti ana akagara zvakanaka ere mundani uyezve ana avo abarwa anoendwe nawo kuzvibhedhlera kundobairwe mitombo yavanofanirwe kubairwa kuti vakure zvakanaka.

Kune michini inoshandiswa nemumweniwo mudziyo kuzvibhehlera kuti basa rienderere mberi. Imweni michini ino shandiswe kuningira magirazi anopfekwe ngevantu nekuto magadzirazve.

Hurumende iri kuunza michini nemidziyo inodetsera muzvibhedhlera munounzwawo midziyo yekuti vantu vanenge vasikakoni kuhamba voiswa apopo vosundwa vakagara kuti vaone kudetserwa nevanemge vakakuwara maningi.

Hurumende irikuta zvinodetsera muzvibhehleya nekutenga muchini neimweni mudziyo inoshandiswa pakurapa vandu kune panogara vandu vange vasingakoni kuhamba une paanoiswa pachihlaro kuti akwanise kuhamba .

Muzvibhehlera mwaane michini yechiyungu midziyo, michini inodetsera kuti vantu vanenge vane zvirwere zvisingaoneki zvioneke ngekukasira uye vakasire kurapwa zvisati zvaenderere mberi.

Muzvibhedhlera mwaane michini yakawanda wanda inodetsera pakuhloya vantu zvitenda zvakasiyana siyana nemidziyowo inoshandiswa ngevashandi muzvibhedhlera yo yekupfeka.

Muzvibhehleya mwona imwomwo makuitiswa michini yakawanda nemidziyo inodetsera kurapa vantu midziyo idzodzo nemichini zvinoshandiswa ngemadokodheya mukuhloya nekurapa vantu kwaakuitiswa michini yakawanda nemidziyo inodetsera kurapa vantu midziyo idzodzo ne michini zvinoshandiswa ngemadokodheya mukuhloya nekurapa antu imweni michini inotoshanda iripamwoto.

Kune michini nemichini yechiyungu yaayo mazuva anaya kuzvibhedhlera. Michini inoshandiswe kudetsera vantu ngenjira dzakasiyana-siyana. Imweni inoshanda yakaiswe pamuriro.

Michini neimweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera kudetsera vantu, imweni midziyo inoshanda iri pamwoto. Hurumende iri kuite zviro zvokuti midziyo inge irimwo nemichini kuti vantu vadetserwe

Hurumende inodetsera ngekutenga michini inoshande muzvibhedhlera neyo imweni midziyo nezvemupfeka. Vantu vanopfeka zvakaita semaboni boni panguva yavanenge veiita mushando inoda izvozvo vari muzvibhedhlera.

Zvibhedhlera mane muchini yakawanda inoshandiswa pakudetsera vandu neimweni midziyo inoshandiswa umwomwo nembatya dzinopfekwe ngevandu nguva yebasa rakasiyana.

Kuzvibhedhlerayo iyoyo kwakushandiswe michini yakasiyana neimweni midziyo inoshandiswa. Azvitenderwi kuti marara aiswe peshe peshe. Kwaane midziyo inoiswe marara nenayiti dzinenge dzashandiswe kubaya antu.

Michini yakawanda yakushandiswa muzvibhedhlera, kuti mishando yekurapa vantu isanesa uye nekutsvaka zvirwere zvinenge zvine vantu kuti vawone kudetsereka.

Pane michini nemichini nezvinoshandiswa muzvibhedhlera zvawanda zvinoonekwa muzvibhedhlera mwega mwega hurumende iri kudetsera ngekutenga michini iyo yeisa kuzvibhedhlera.

Hurumende iri kuvandudza utsanana ngekutenga michini inodiwa nezvemidziyo inodiwa pakurapa vanthu. Muzvibhedhleramwo umwomwo mwaane nemichini inoningire vakadzi vane ndani kuti mwana murudzii zvinotooneka pamuchinipo.

Michini yaamo muzvibhedhlera neimweni midziyo inoshandiswe kudetsera vantu. Michini iyi inoshandiswa ngenjira dzakasiyana nezvimweni zvinopfekwa kana vantu vakuwara.

Kune midziyo inoshandiswa nemichini muzvibhedhlera kuringire vantu, zvirwere zvakadaro kusiyana. Imweni inoshandiswe ngemadhokodheya pakuvhiya vantu nepakuzwa zvavanenge vakaise munzee veizwa.

Mu zvibhehlera mwane muchini inoshandiswa paku ningire antu zvi tenda zveshe zvino onekwa kunyangwe anakadzi anenge akazvi twara ne ndani ano ningirwawo kuone kuti mwana iwowo uyi mundani mukomana ere kana kuti musikana.

Hurumende irikuite mushando wakakura maningi wekuise michini inoningire zvitenda zvevantu muzvibhedhlera. Vantu vakuhloiwa kushandiswe michini yona iyoyo inoburutsa zvinorwadza zvemene. Zvirikuitwa ngehurumende zvakanaka kusimudzira utano.

Kune midziyo nemichini zvinoshandiswe muzvibhedhlera. Zvimweni zvinoshandiswe kudziirira zvirwere zvakaita ingatei ngezvivharamuromo ngezvivharamiro kuitire kuti matenda anotapurirwana ngekufema mbepo asabatire vantu.

Zvibhedhlera zvaane michini yakanaka kufanana nezvimweni zvibhedhlera zviri kubanze kwenyika. Kune michini inoshanda yakaiswe pamoto kuhloya vantu kozoite ndumbi dzinopfekwe ngevantu vanoshande muzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera maane michini nemidziyo inoshandiswe kudetsera vantu izvozvo zvinoite kuti zvibhedhlera zvedu zvimurukire ngekuti michini yayo inoningire zvitenda zvakasiyana siyana.

Kune michini nemidziyo inoshandiswe muzvibhedhlera kuti mishando yekurapa vantu ikasire. Zvimweni midziyo imweni yakona nemichini zvimweni zvinoshanda zvakaiswe pane mwoto, zvinoshandise mwoto, zvimweni zvinoshanda zvisine mwoto.

Kune micheni nemicheni inoshandiswe muzvibhehlera neimweini midziyo inoshandiswe kudetsera kurapa vantu, izvi zvinoitwe ngehurumende nyika yeshe.

Muzvibhedhlera mava nemichini inoshandiswa kuhloya vantu michini iyi inodetsera maningi kuti vantu Vakasire kuonekwa zvitenda zvavanenge varimo nekurapiwa pane nguwa.

Hurumende yakatenge midziyo nemichini yekudetsera muzvibhedhlera. Michini iyoyo inoita kuti vantu vakasire kurapiwa pasina dambudziko rekunonokerwa ngekuti inokasire kuningira panenge peizwa muntu.

Kune midziyo nemichini inoshandiswe muzvibhedhlera kuti vantu vakasire kudetserwa imweni midziyo inoshandiswe panovhiiwa vantu zvakaita sevanakadzi vanenge vanendani veibara.

Hurumende iri kudetsera muzvibhehleya ngekuise michini inoshanda umwomwo nemudziyo unoshanda umwomwo. Mune michini inoningira kukwira kwengazi nekudzikira kwengazi mumumwiri nemashandiro ayo, neimweni michini inoningire kupisha kwemwiri, neimweni michini inoningire zvirwere mundani.

Kune midziyo nemichini inoshandiswe kuzvibhedhlera. Imweni inoningira kupisha kwemwiiri, imweni inoningira kuhamba kwengazi, imweni inoshandiswa ari majikiseni kubaira antu.

Kune midziyo nemishini inoonekwe muzvibhedhlera zvinodetsere vantu vanoshandemo kune imweni midziyo inoita yekupfekwa ngemaoko kuite kutu vantu vasabatire zvirwere zvakasiyana

Hurumende iri kubetsera yaembo nekuunza mishini muzvibhedhlera yekuti vantu vaone kuhloyiwa uyee zvee kubetsera kuunza imweni midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera mwona imwomo.

Zvibhedhlera zvedu zvirikuvandudzwa munyika medu munomu, ngekutenge zvemidziyo nemichini inoshandiswa. Kwaneyimweni midziyo inoshanda kuti basa riyenderere mberi.

Muzvibhedhlera mwaakushandiswe michini yakasiyana siyana. Imweni inoningire kufema kwemuntu imweni inoningira ngazi kuti inohamba zvakanaka here imweni inoningire mukati mwe.

Kune michini yakasiyana siyana nemidziyo dzaakuiswa muzvibhedhlera kubetsera pakushanda kunoizwa ngevanoshanda muzvibhendlera kuti vakasire kudetsera vantu vanenge vauya kuzohloiwa.

Hurumende yakuite kuti zvibhedhleya zveshe zvive nemuchini nemidziyo inodetsere pakurapa zvakaite ngezvigero, naiti zveshe izvozvo hurumende irikuzvitenga kuti vantu vakasire kudetserwa mukuwo uripo vanenge veirwara.

Zvibhedhlera zvemunyika munomu mane michini yakasiyana-siyana, inoshandiswe pakuhloya vantu. Vantu vanoende kuzvibhedhlera havachanonokerwe kuhloiwa neimweni midziyo yakawanda inoshandiswa.

Hurumende irikutsvake michini yekudetsere vantu muzvibhedhlera nezvimeniwo zvimidziyo zvinoshandise vantu muzvibhedhlera kuvaningira. Zvimweni zvinoningirwa zvakhona zvinotobuda pazvivhiti-vhiti.

Kune michini yakasiyana-siyana inoshandiswa muzvibhehlera kuti basa rireruke. Neimweniwo midziyo yakaita sezvigero, mapanga, zveshe izvozvo zvinoshandiswa nenaiti dzekubaira vantu, hurumende irikuita izvozvo.

Hurumende yaakudetsere kutenge michini nemidziyo yakasiyana yekuise muzvibhedhlera ,kuti vantu vakasire kudetserwa ,nguva yavanofanirwe kudetserwa.

Muhlobo nemuhlobo wemitombo inoshandiswe ngevantu. Kune imweni mutombo inorapa zvakaite panaana huro, inoshandiswa ngekuti munhu unomusvisvina ari masuwiti, veitodetsereka.

Mitombo yechiyungu inouya ine muhlobo yakasiyana. Imweni anouya ari maphilizi ari muzvibhedhleya, imweni inenge iri muzvikadhibhokisi, imweni inenge iri muzvibhodhleya iri yekumwa yakaita mvura.

Mitombo yechiyungu inouya ngenjira yakasiyana siyana imweni mitombo anenge ari mafuta emene anodzorwa ngeantu utori mutombo amweni anozorwe kuhope.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumihlobo yakasiyana-siyana. Mihlobo iyi inosiyana zvichienderana nezvitenda zvainorapa, nenjira yainorapa ndiyona zvitenda zvakonazvo.

Kune mihlobo nemihlobo yemapilizi anomwiwa amweni ngeekuchena, amweni ngeekutsvuka iri mitombo yechiyungu, amweni mapilizi majekiseni imweni mishonga ngeyekumwa, imweni ngeyekuzora, imweni inenge iri mumakhadhibhokisi ari majikiseni.

Mitombo yechiyungu yaakuuya irimo mumuhlobo yakasiyana. Imweni ngeyekumwa, imweni ngeyekuzora, imweni majikiseni imweni mutombo inosandiswe kukwidza mumukanwa.

Mitombo inodetsera zvitenda zvakasiyana-siyana imweni mitombo ngeye kunyaradza marwadzo ari mapirizi imweni inoite yekumwiwa imweni inoitwe ekuzorwa imweni inoitwe yekubaiwa.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo nemihlobo yeirape zvirwere zvakasiyana. Amweni anenge ari maphilizi anomwiwa, imweni mitombo inozorwa, imweni mitombo inofafazirwa paganda, imweni mitombo inoitwe ekukwizirwa paga.

Chiongo inouya iri muhlobo yakasiyana imweni mapilizi imwéni majikiseni anenge ari muzvibhodhleya anoite ekubairwa muntu amweni anenge ari mapilizi asi ari majikiseniwo.

Mitombo yechiyungu yakasiyana-siyana zveienderana ngenjiravyainorapa ndiyona imweni inenge iri yekuzora panenge peirwadza kana kuti pakazvimba amweni mapilizi amweni majekiseni amweni mapilizi anozi majikiseniwo.

Mitombo yechiyungu yakanaka ngekuti inobhuya kuti unofanira kuimwa nguwa iri uye kana ari mapilizi unomamwa nguwai. Kune imweni mitombo inoshandiswa kuvanthu vanenge vane ngazi yakakwira nengazi yakaderera kuti inasirike.

Mitombo yechiyungu inoonekwe munjira dzakasiyana-siyana. Imweni inomiva yeiite kurapa kwakadai ngekukotsora. Asi vana vamazuva anaya vakuimwa ngemwera vakadarikidza. Veiite kuti vadhakwe zvinova zvisikadivi ngehurumende.

Mitombo yechiyungu inouya iri munjira dzakasiyana-siyana. Imweni anenge ari maphilizi , imweni iri muzvibhodhlera yemaphilizi, imweni inenge yakaite uswa, inoshandiswawo kudzivirira vantu vanenge veihudha.

Mitombo yechiyungu inemihlobo yakasiyana nemapilisi akasiyana, amweni mapilisi ngeana anodziirira kuwanda kwechitenda chehutachiona mungazi yemuntu.

Mitombo yepaderadera inonasirwe zvakasiyana zveyenderana nemarapiro ayo . Imweni mitombo inoshandiswe nevana vadoko. Imweni ngevantu vakuru.

Mitombo yechiyungu inorapa zvitenda zvakasiyana zveienderana nemuhlobo wedenda rakona. Amweni anenge ari maphilizi, umweni mutombo unoita wekuzorwa, umweni unenge uri mumajikiseni .

Mitombo yechiyungu ino uya ine mihlobo dzakasiyana amweni mapilisi imweni mitombo inoita zvekumwiwa amweni majekiseni asi mitombo iyi inenge yakanyorwa mamwirirwo ayo uyezve kuti ino mwiwa rini.

Mutombo yechiyungu inouya irimumbando dzakasiyana siyana. Imweni mbando inenge ari mapilizi amweni majekiseni imweni mitombo inoiteekuzorwa.

Kune muhlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu inoshanda ngenjira dzakasiyana. Imweni yemitombo inenge iri muzvibhodhleya, imweni mitombo inenge ari maphilizi anenge ari muzvipepa.

Kune mitombo yemihlobo yakasiyana, kusiyana kwemuhlobo yemutombo iyi kusiyana kwenjira yainoshandiswa ndiyona, nezvitenda zvainorapa. Imweni mitombo inoite yekuzorwa kubanze kwemuwiri yeitorapa marapire ako...

Mitombo mizhinji inoshanda ngenjira dzakasiyana siyana imweni mitombo inoshandiswe kuzora imweni inomwiwa imweni zvee mitombo inoshanda kurapa madziso nevamweni vandu vekuti vakadye chimweni chikafu chinovashatira kana kuzora mamweni mafuta zvinovashatira.

Muhlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu iriyo, amweni maphilizi, amweni majikiseni, asi kune imweni mitombo inomwiwa ,kuwedzera zvinenge zveidiwa ngemwiri, zvakadai ngemavhitamini, zvinoaka mwiri ,nezvinogwinyise mwiri.

Kune mitombo yechiyungu, inouya irimuchibhodhleya. Mitombo iyoyo, vana vadoko vakuitora veiite zvinodhakisa, veindomwa ngemwero wakadarikidza, hurumende irikurwisana ngeizvozvo kuti zvipere.

Mutombo yechiyungu inodetsere kurapa matenda akasiyana-siyana. Imweni inouya iri muzvibhohleya, imweni ari maphilizi, imweni ari majekiseni. Zveshe zvinodetsera kurapa matenda akasiyana-siyana....

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana imweni inenge irimuzvipepa mapirizi akona arimuzvipepa akatonyorwa pabanzepo panochinyorwa kuti anomwiwa kanganai pazuva uye arimanganai.

Mitombo yechiyungu inouya iri munjira dzakasiyanasiyana imweni irimuuzvibhohleya zvemapilizi, imweni inozorwa ,imweni inomwiwa ,imweni anonga arimajekiseni, imweni inoitwe kufafaidzirwa panenge peirwadza.

Mihlobo yakasiyana siyana yemitombo yechiyungu mihlobo iyi inosiyana zvichienderana ngenjira yainoshandiswa ndiyona amweni anenge ari mapilizi dzimweni mitombo dzekumwa dzemene amweni mapilizi anenge ari muzvibhodhleya.

Mitombo yechiyungu ine mihlobo yakasiyana -siyana, imweni mitombo mitombo yemaphilizi, imweni majekiseni imweni inozorwa imweniwo mitombo yakaitangatei mafuta yeizorwa ngevantu kana kumwiwa.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana imweni inenge yakanyorwa kuzi shandisa mazuwa manganayi uye nguwa iri ,imweni inotonyorwe kuzi irikude kuzomwiwa munhu amborya ,imweni aitenderi kuti munhu amwe asati arya.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumihlobo yakasiyana zveenderana ngenjira inoshanda mutombo vovo. Amweni anenge ari majekiseni asi ari maphirizi akatonyorwa mamwirwe akona. Amweni maphirizi ega imweni mitombo yekuzora imweni mitombo yekumwa.

Mitombo yechiyungu mitombo inouya iri mumihlobo yakasiya a amweni mapilizi asi mapilizi aya anode kumwa ngenguwa yakabhuyiwa zvakanyorwa zve she zvinode kuzviteedzera nekupedza paunenge wazi pedza.

Mitombo yechiyungu inorape ngemhando yakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe pakufema. Vane matambudziko nekufema vane mitombo yavanoshandisawo.

Mitombo yechiyungu inouya inemuhlobo yakasiyana imweni anenge ari mapilizi anenge ari muzvibhohleya imweni inenge iri mutombo yekumwa imweni iri mutombo yekumwa imweni anenge ari mapilizi asi ari madyikiseni.

Mitombo yechiyungu inemuhlobo yakasiyana uye inoshanda ngenjira yakasiyana amweni majekiseni anenge arimuzvibhodhleya amweni anenge arimaphilizi anemarudzi akasiyana, amweni maphilizi akonawo anenge atoriwo majekiseni.

Mitombo inouya iri mumihlobo yakasiyana siyana imweni inenge ari mapirizi anonga ari muzvibhodhleya imweni anenge arimapirizi ega asiripi muzvibhodhleya neamweni anenge arimumapirizi arimuzvipepa izvi zvinodetsera vantu kurapiwa.

Mitombo yechiyungu iri mumihlobo yakasiyana imweni mihlobo inomwiwa ari maphirizi imweni mihlobo majikiseni anobairwe antu imweni mihlobo inenge iri muzvibhodhleya yeimwiwawo.

Mitombo yechiyungu yakasiyana imweni inonasirirwa mvura inenge yeipisha mutombo wakona unenge wakita zviuswa uswa wodirwa umwo munthu ozomwa amweni anenge ari mapirizi amweni anenge ari mamitombo inozi majekiseni.

Mitombo yechiyungu inouya irimbato dzakasiyana siyana imweni inoitwe ekumwiwa irimuzvibhodhleya imweni anenge arimaphilizi anomwiwa, imweni anenge arimajekiseni.

Mitombo yechiyungu inouya iri muhlobo yakasiyana. Maphilizi akhona anenge akatisiyana nerudzi rwakhona. Amweni anenge ari majekiseni, amweni ekungonyaradza marwadzo.

Kune mitombo yaka siyana siyana ino tengeswe mu zvitoro iri ye chiyungu imweni mutombo anenge ari mapilizi imweni mitombo inenge iri yekumwa imweni mitombo inenge iri yeku zora.

Kune muhlobo nemihlobo yemitombo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswa kumusa vantu vanenge vafenda muzvibhedhlera mwo mwomwo. Vanoendeswa ikweyo voosvika voiswa mitombo iyoyo voto.

Mitombo yechiyungu inemihlobo yakasiyana, imweni mitombo ngeyekuite ekuzora. Imweni mitombo inoite ekumwiwa, imweni mitombo inoite ekubairwa jekiseni.

Mitombo yechiyungu ine njira dzakasiyana dzinoshandiswa nadzo. Imweni inoite ekumwiwa iri muzvibhodhleya imweni anenge atori maphilizi anomwiwa imweni anenge ari majekiseni ekuti muntu unobairwa.

Mitombo yechiyungu inosiyana-siyana muhlobo zveienderana nemashandisirwo ainoitwa. Imweni inonge ari maphirizi imweni ingenge iri mitombo yakaite mvura inomwiva muzvibhedhlera. Imweni mitombo inenge asvitse kuzvivanakadzi zvevanopfeka vari panguva.

Mitombo yechiyungu yakanaka inoshanda ngenjira dzakasiyana imweni mitombo inonyaradza marwadzo imweni mitombo inoshandiswa ari majekiseni imweni mapilizi anoitwa zvekumwiwa.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiyungu, imweni mitombo inoonekwa iri muzvibhodhlera, imweni mitombo inonasirwa ngezviro zvakaite seuchi zvatinoziya, yozoshandiswa kurapa vantu.

Kune mitombo yakasiyana inoshande ngenjira yakasiyana imweni inomwiwa imweni inozorwa imweni inobairirwa nenaiti imweni inoite ekudondedzerwa wakaita seyemadziso.

Mazuva anaya kwane denda rino bata ndxondo vantu vazhinji vari kubatwa nge denda re ndxondo nyika iri kudetsera vantu awawo ngeku vapa zvino diwa unyari mutombo nekuva fundisa neku fundisa ne vanogara ne vantu avawo.

Vantu vanorwara ngechitenda cheqxondo vantu vanode kudetserwa yaamho. Vantu vaaku fundiswa pamusoro pechirwere ichi kuti tinga detsera sei vantu vanorwara ngechitenda chona ichocho nekuva ngwarira.

Vantu vakufunda pamusoro pechirwere chenxondo uye zvee kune mbatso dzinogara vantu vakadaro veyidzidziswa hurumende inokoshese zuva revantu vanonetseka nechitenda chendxondo.

Chitenda che ndxondo chitenda chinode kuti vantu vafundiswe padera pacho kuti muntu uno detsereka sei uye muntu abatwa nge chirwere chakadai uno ngwaririrwa sei ne vantu vano mungwaririra vano fanirewo kufunda.

Vantu vanorwara ngezvirwere zvendxondo vanode kubetserwa. Ngekuti vantu havadi kuregerwa vakadaro vantu vanofanire kufundiswa maringe ngezvirwere zvendxondo. Kuti vantu vona avavo tinovabetsera ngenjira ipi muntaraunda dzatinogara.

Mwana veshe mudoko anosisire kuti aone mutombo inoenderana nezera rake. Vana vanosise kubairwa mitombo inenge yeidiva mazera avavo kudzivirira mutungu, uye ana mai vanosise kumwisa vana kwemakore mairi.

Zviro zvakakosha kuti vandu vamboende kundoningirwa hutano hwavo hungave hwemakodo nehutano humweni kuti vantu vazwisise zvavanenge vari.

Vana veshe vachiri kukura vanosisire kurapwa vachinge varwara ngezvitenda vopiwe mitombo inoenderana nezera ravo uye kuenda kuzvibhedhlera vachindobairwa mitombo inovadziirira kumitongo.

Munthu weshe une kodzero yekoningirwe kuzvibhedhlera. Kuningirwe mashandiro anoite makodo kuti makodo akaeme zvakanaka ere. Kunyange nevana vadoko vanenge vachabva kubarwa.

Mwana weshe mudoko unekodzero yekuti ave neutano wakanaka bahla rinoemere ngeizvozvo reutano rinoda kuti mwana weshe aone mutombo ravanosisa kubairwa panguwa yavo

Vana vadoko vanosisire kurapiwawo veipiwe mitombo inoenderana navo nemizera yavo. Vanenge vakuvara kana vane zvirwere zvinovanesa vanopiwavo mitombo yavo.

Vana veshe vanosisire kunge vane utano hwakanaka veiende kundoningirwa kuzvibhedhleya, veiningirwe kugwinya ngemwiri wavo kunyanya nekwe makodo kuti kwakanaka ere, eipuwe mushonga kana varwara ngezvitenda zvakasiyana.

Mwana weshe unosisire kuwane mukuwo wekutamba izvi zvinodetsera kukura kwawo kuti nyama dzawo dzikure dzakagwinya uye zvinoadziirira kubve kuzvirwere zvakasiyana.

Vana veshe vanofunde muzvikora vanofundiswewo kuite mitambo nekufunda kutamba vari pamujuwe nezvimweni zvakasiyana zvavanotamba nazvo kuite kuti miwiri yawo igare yakagwinya.

Ana adoko anokurudzirwa kuti vaite mitambe inovadetsera kuti mwiri yavo igare yakagwinya. Vanotamba pazviro zvinenge zvakanasirwa zvinoenderana nezera ravo wakaita semudzuwe.

Vana vadoko nevantu vakuru vanosisire kuende kuzvibhedhlera kundohloyiwa ndiana dhokodheya veiningirwe utano hwavo hwemakodo kuti hwakaema zvakanaka ere nemuviri wavo weshe.

Chikurutu kuti muntu achengetedze utano muzvi bhedhlera vantu vanosise kuende konongirwa nevano shandamwo umomo vano chengetedza utano hwavo ngeku pfeka zvivhara miro nemuromo nekupfekawo ma girovhisi mumawoko.

Muntu wese wakasisire kukoshesa utano hwake, eiende kuchibhedhlera kundoringirwa ngemadhogodheya. Zvinodetsera kuti muntu aziye kuti hutano hwake, hwunenge hwakaemesa kudini.

Utano hunofanire kusvika kumuntu weshe kunyange neana adoko vanofanire kudziidziswa ngezveutano kuti muntu eirrwara unofanire kundohloyiwa ,antu kuchibhehlera, antu akuru neana adoko anohloyiwa.

Kune ana akomana neana asikana neantu eshe anofundiswe zveutsanana. Anofundire kuzvidziirira kubva kumatenda nemitovo yakasiyana siyana. Imweni mitungu inoonekwa mukufemerana mweya.

Utano hwakakosha kumundu weshe, mundu weshe unofanire kuti aite utano kuhungwarira, vana kadzi nevana rume, wanokurudzirwe kuti waite utano kunyangwe naana mbuya akura.

Utano huno fanirwe ku ngwarirwe ngemuntu weshe imweni njira yeku ngwarire utano kutenge mutombo kuzvitoro zvinotengese mitombo ngekuti hai inenge yaka nyorwa mashandisirwo ayo ne mamwiro akona ne nguwa.

Vanakadzi vane ndani vanosisire kuende kuzvibhedhlera, veindohloiwa ndani dzavodzo, veiningirwa kuti nemwedzi yaka yaapari, nemwana unoningirwe kuti akagara zvakanaka ere, Ona anamai akhonawo anopuwa maphilizi engazi neamweni

Hurumende inokoshesa utano hwevantu veshe, muntu weshe unosisa kuenda kuchibhedhlera ondorapiwa nekubairwawo amweni majikiseni anodzivirira kuti vantu vasabatwa ngezvirwere kunyangwe nemitongo inenge yeihamba panguva iyoyo

Chiro chakakosha kuti vanthu vafunde ngezveutano mazuwanaa ndombi dzaakufundao ngezveutanozvo kuzvikora zvedera dera.

...hwemunhu chiro chakakosha. Muntu wega-wega unosiisire kumboende kundohloiwa, ndianadhokodheya einingirwa kuti zvinyari zvitenda zvechukera zvingadini mumumwiri mwake nezvekukwire kwengazi nezvekudzika kwayo.

Wega wega unosisonge kuti aite nguwa yaanomboenda kundoonekwa ndianana dhokodheya eihloiwa muwiri wake kuhamba kwengazi mwoyo kuti u oshande zvakanaka ere itsvo zveshe izvozvo.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vave neutano hwakanaka munoitwe zvemutambo mune vanodetsere vantu vanenge vakuwara kana kupere mweya vantuvo avavo vanodetserwa ngevakafundire zvona izvozvo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengesa mitombo ine mihlobo yakasiyana-siyana zvichienderana ngenjira yainorapa mitombo aisisirwi kutengwa mumapato kana pashi pemumbuti.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo yakatenderwa ngehurumende. Vantu vabva kohloyiwa ngemadhokodheya vanotenge mitombo iyoyo, uyezve mutombo yakhona inenge yakanyorwa mamwirwo ainoitwa nemashandisiro.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinotengese mitombo inemuhlobo yakasiyana, imweni anenge ari majekiseni ,ari mapilizi, yeyiwanikwa iri muzvikadhibhokisi, imweni inenge iri muzvibhodhleya iri yekumwa, imweni yeitwe okuzora.

Kune zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana. Mitombo aitengwi mupato kana mune zvimweni zvitoro zvisina kubhuirwe kuzi zvitengese. Munhu unoenda netsamba yake iyoyo yaanenge anyorerwa nadhokodheya otenga mitombo yakhona.

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo yemihlobo nemihlobo imweni mapilizi ekumwa, ekubairwa ekuzorwa aitengesi izvozvo zvega, neamweni mapilizi ekuti anakadzi vasaite ndani nezvimweni zve zvinopfekwe nevanarume kudziirie zvirwere zvepabonde.

Kuzvitoro zvinotengese mutombo kunotengeswe mitombo yakasiyana siyana akutengeswi mitombo yega kunotengeswawo nemafuta ekunasira ganda kunotengeswawo nemukaka yevana yavanomwa kunotengeswawo zvinopfekwa ngevanakadzi vari panguwa.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinotengese mitombo yakasiyana siyana, zviyenderana ngenjira yayinoshandiswa. Mitombo ayitengwi mubato, inotengwa kuzvitoroyoyo mundau dzekuhloyiwa kwadhokodheya, onyoregwe mutombo ototenga iyoyo.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo kunoonekwe mitombo yakasiyana, imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvekurumba, neimweni midyiyo yavanoshandisa yakaite semabhandichi, zvona izvozvo zvinoonekwa iyoyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo hazvitengesi mitombo yega, zvinotengesawo nezvimweni zvisiri mitombo zvakadai ngemafuta ekuzora anonasira ganda nesipo dzekuzora dzinonasire ganda, nemikaka yemumabhodhera inomwiwa nevana vadoko, vanotengesawo nezvinodzivirira vanakadzi kuti vasabate danhi zvakaite semapiritsi nezvinopfekwawo nevanarume panguva dzepabonde.

Kune zvitoro zvinotengese mitombo, zvitoro izvozvo hazvihambi nekutengese mitombo, muntu unobveko ndidhokodheya ochinyorerwe mutombo waandonotenga kuchitoro, waenda iyeyo onotenga mutombo wakona unenge wakanyorwa mamwire akona.

Kune zvitoro zvinotengese mutombo zvakatenderwa ngehurumende muntu akaende kuchibhedhleya kundohloiwa ndiana dhokodheya unonyorerwe mutombo yaanosisira kotenga kona iyoyo kunotengeswawo nemafuta ekudzora nesipo nemikaka yemigaba yevana.

Kune zvitoro zvinotengese mutombo kona iyoyo ndiko kunosisira kuti antu atenge mutombo muntu akahloiwa ndidhokodheya unoenda ikweyo ondotenge mitombo waanenge akanyorerwa. mitombo dzeshe dzinoonekwa iyoyo.

Mapilizi aatengwi peshe peshe asi kuti anotengere kuzvitoro zvinotengese mutombo muntu unohloiwa ndidhokoteya ozi chienda unotenga mutombo mitombo imweni tinoona kuzvitoro ikweyo yakanyorwa nemashandisirwe ayo nenguwa yakhona.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana. Muntu kuti atenge mitombo muzvitoro izvi, unotanga andohloyiwa ndidhogodheya. Dhogodheya wochikunyorera mitombo inodiwa. Andotenge mitombo, panenge pakanyorwa kuti unomwa maphirizi manganani nguwa ipi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengese mitombo ine mihlobo yakasiyana inorapa ngenjira dzakasiyana .Imweni mihlobo yemitombo inenge iri mumabhohleya amweni mapilizi ari muzvimakandibhokisimwo , imweni mitombo majekiseni .

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinotengeserwa mitombo yakasiyana siyana imweni ndeye kumwa kuzora imweni majekiseni vaotengeswa zvenekupfeka

Zvitoro zvinotengese mitombo ,vanotengese mitombo avavo vanenge vakatoenda kuzvikora kudzidzira zvona izvozvo zvekutengese mitombo ,mitombo iyi munhu andogumi eiti unode kutenge mutombo asi unobudisa kadhi reanenge anhleyiwa ndidhokodheya rakanyorwe mutombowo uwowo.

Kune mhatso dzinotengese mitombo. Mhatso idzodzo hauendi weiguma weiti ndinode mutombo, unotanga waende kwadhogodheya kohloyiwa, dhogodheya ochikunyorere mutombo weunosise kutenga, wondoutenga iyoyo.

Vantu vanofundiswe maringe ngezveutano ngevanoite zveutano ngevanoite zveutano zvona izvozvo. Vanofundiswe mundau dzavanogara ngevakagundire mushando wakhona.

Utano huenderere mberi vantu vanofundiswa njira dzakasiyana, vantu vanofundiswa zvakare kusima mimhodzi mundau dzavanogara ngekuti mbuti yakakosha mundaramon yedu, ndiyo inotipa mweya wekufema.

Chiro chakakosha kumuntu weshe kunyangwe nevanorarama nehurema. Hurumende inofundise vantu veshe kukosha kweutano ngenjira dzakasiyana. Antu vanohamba muntaraunda veifundisa vantu.

Chimwe chiro chinofanire kusvike kumuntu weshe imweni njira yekuti utano usvike kumuntu weshe ngeyekuti vantu vanohamba veifundiswa ngevantu vanenge vakabata micheka nemapepa akanyorwa zvinenge zveibhiyiwa ipapo kuti vaite .

Hurumende irikuita zvirokwazvo kuti utano usvike kumuntu weshe. Vantu vanoramba veifundiswa ngesveutano mundau dzavanogara nekuningirwa kuti ngazi yavo inohamba zvakanaka ere aizi kukwira ere kana kuderera.

Ndondo vanosisa kuhambisa mashoko eutano ngenjira yakasiyana imweni ngeye kuhamba mune vantu veivabhuire utano vakanyora zvinyorwa zvinenge zveibhuya ngeutano imweni ngeyekuende uende mune mwakaungana vantu.

Vezvehutano vanoita kuti muntu weshe azive maringe nehutano anohamba eifundisa vantu mundau dzavanonga veigara nyangwe nepakaungana antu munyangori mumachurch mwo nekuzvikora.

Vanoona nezveutano vanodzidzisana maringe ngezveutano kuti hungaguma sei kune veruzhinji. Vanohamba veifundisa vantu muntaraunda dzakasiyana izvi zvinoitirwe kuti muntu weshe ave neutano.

...ntu vakafundire ngezveutano vanodetsera vantu kuti vaziye utano nekuhamba munenge makaungana vantu veivafundisa uyezve kune vamweni vanohamba mundau idzi veidetsera vantu.

Utano hunosisira kuguma kumuntu weshe. Imweni njira yekuti utano hugume kumuntu weshe ngeyekufundisa vantu pamusoro peutano muntaraunda dzinenge dzakaungana vantu nemuntaraunda dzinogara vantu.

Vanhu vanohamba mundau dzinogara vantu nemumweni munenge mwakaungana vantu veibhuya padera peutano vanotore vantu ngazi nekuite zvakasiyana vantu vanoningirwe zve kukwira kwengazi nekudzikira kwayo nezvimweni zvitenda.

Kuti utano husvike kumuntu weshe, vanoite ngezveutano vanofundise vantu, mundau dzinenge dzakaungana vantu vakawanda, kana mumamizi munogare vantu ,kana mumachechi nemizvikora.

Zvirongwa zvekuita kuti utano ugume kuvanthu zvaakuitwa muntaraunda dzinogara vanthu nemumataundi vanthu vanounganidzwa veifundiswa izvozvo ngeveutano nyangweni payana panenge pane vanthu vakawanda veutano vanogumepo veifundisa vanthu.

Utano hunosisire kuti muntu weshe ave nahwo mundau dzakasiyana siyana vantu vanofundiswa zveutano veifundiswawo kurumba kuti mwiri yawo igwinye.

Utano chiro chinokosheswa pashi reshe imweni njira yekuti vantu vave neutano injira yekurumba vantu vanotore nguwa yavo veirumba kuti mwiri yavo igare yakagwinya.

Vanoite ngezveutano vanohamba mundau dzinogara vantu veifundise vantu padera peutano, zvinodiwa ngezvisingadiwi. Vantu vanofundiswe kuti utano hwavo hunake pane zvavanofanire kuregera zvakafanana nekuputa forya.

.Munh..weshe anofundiswe pamusoro peutano hwavo hunechekuita nezviripo. Vantu vakazvitwara vanendani vanofundiswawo kuti vanofanira kurarama sei veipuwa nemitombo yavanopuwa vakazvitwara kudaro.

Chiro chakakosha kuti vantu vachengetedze utano hwavo hwemuviri imweni nzira ngeyekuti kuti vantu vanofanire kupota veindoningirwa utachiona .

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vadzidziswe ngezvehutano hunechekuita ngenhengo dzemuviri vavo dzinobare vana dzisukarudzi. Kuti dzinongwarirwiswe kuti kudino, uyezve vabatwa ngematenda vanosisire kudini.

Hutano hwepuviri hutano unofanira kusvika pamuntu weshe kunyanya hutano une chekuita nendengo dzemuviri ana akomana neasikana anofundiswa kuchikora kuti vangachengetedza sei utano hwavo hwendengo dzemuviri.

Vantu vanofanire kufunda maringe nezveutano hwenhengo dzavo dzemuviri kuti dzino chengetedzwa zvakadini uyezve kuti vantu vaziye nezvezvirwere zvino tatapurirwana pabonde kuti vaziye kuti muntu aite chitenda ichi uno rapiswe.

Chiro chakakosha kuchengetedza hutano hwemunhu hunechekuita nenhengo dzemwiri nepabonde imweni njira ndeyekutorwa ngazi munhu einingirwa zvitenda zvakaita seutachiona kutii ngazi yake haina here utachiona

Vana vekuzvikora vanofundiswa pamusoro peutano venhengo dzemuviri vavo. Vanofundiswe kuti vangazvibata sei, uye kugeza kwemene pavasikana vanenge voyaruka nevana komana vanenge voyaruka.

Vakadzi vanedhani vanosise kunwa mapirizi anovabetsera , akaita semapirizi ekuvedzere ngazi zvinobetserawo kuti hutano hwawo hugare wakanaka uye kuti hutano hwevana ugarewo wakanaka.

Utano hwemumiri memuntu hunofanire kukosheswa kunyange vanenge vari murudo mona imomo veidanana vanakadzi nevanarume umwe ngeumwe unofanire kukoshesa hutano hweumweni wake hwenhengo dzemuviri.

Chiro chakakosha maningi kuti muntu wega-wega, achengetedze hutano hwake hwemuiiri, hunosanganise kushambidzika kwentengo dzemuiiri nekuzvidziirira pakubate zvitenda zvepabonde ,uye nemarapirwo aanoitwa abata zvitenda izvozvo.

Hutano hwekuzvichengetedza ndengo dzemuwiri wakakosha, vantu nevana veshe vakudzidziswa kuzvidzivirira kubva kuchirwere cheshura matongo uye kuti vasatatapurirwa chitenda ichi.

Zviro zvakakosha kuti vantu vakoshese wutano. Mazuvana nematenda ariyo, kunerimweni denda reshuramatongo, HIV. Vantu vanofanire kuyende kuzvibhedhlera veyindotorwa ngazi kuti vawonekwe, kuti havana here wutachiwana.

Kuchinja kwemwiri kunyanya zvine chekuita nenthengo dzemunthu unyambori mwanarume nemwanakadzi zvakakosha kuite kudzivirira zvirwere zvimweni zvinotatapurirwana pabonde vanarume nevanakadzi vanosise kuzvingwarira.

...chiro chakakosha pamuntu, majaha nendombi vanofanire kukoshese utano hune chekuita nesikarudzi. Kushandiswe kwezvinopfekwa mwanakadzi aripanguva. Kugeza kwemene nekuone kuti muntu ahabatwi nechitenda chepabonde here.

Vanthu vanoite mitambo yakasiyana-siyana, vane imweni mitombo yevanoshandisa, imweni inodetsera kunyaradza marwadzo munyama, imweni vanoimwa pevanenge vave kurara, imweni inoita ekuzorwa.

Vanoita mitambo yakaita sekurumba kukaba bhora kunxaka bhora neimweni yakandosiyana vane mitombowo Inova detsera kuti mwiri yawo igare yakagwinya neimweni yavanoshandisa pavanonga vakuwara.

Kune mitombo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemutambo zvakadai ngekurumba nekukaba bhora, neimwenivo mitambo yakandosiyana-siyana.

Vanoite ngezve mutambo yakasiyana siyana vane mutombo inodetsera kuti kana vakuwara kuri vaone kupetuka kumutambo mutambo yakadai ngejun, akwe bhora nekukaba bhora ine mutombo yavanopiwa kana vakuwara.

Kune mutombo yakasiyana-siyana inoshandiswa nguva ngevantu. Kunewo mitombo inoshandiswa ngezvevanoite zvemutambo. Imweni mutombo vanoite yekumwa, imweni yekuzora, imweni yekubairwa.

Mitombo iriyo inorape zvitenda zvemihlobo yakasiyana ngenjira dzakasiyana, asi kune imweniwo mitombo inoshandiswe kurapa vanoite zvemitambo yakadai ngekurumba nekukaba bhora.

Mitombo inorape zvitenda zvakasiyana-siyana. Kozoitevo mitombo inorape vantu nekushandiswa ngevantu vanoite mutambo yakasiyana-siyana, yakaita seyekukaba bhora kunxaka bhora rekurumba.

Kune mitombo yechiyungu unoshandiswe ngevantu vanoite mitambo yakasiyana-siyana. Kune mabhandichivo anoshandiswa nezvimweni zvinoite kuvhara panenge paita ronda kana panenge pakuvara, imweni maphirizi.

Kunewo vanoite mitambo yakasiyana siyana yakaite sekun'aka bhora nekukaba bhora nekurumba vane mitombo yavanoshandisawo munguwa yekuti vanenge vakuwara veiite mitambo dzawo dzona idzodzo.

Mitombo inoshandiswe ngevantu vanoite nezvemutambao, imweni inoite ekuzorwa kana achinge akuwara veitamba kana Kuna bhora kana amweni , imweni mitambo inoitwa izvi zvinodetsera kuti vantu ava varambe veizotamba.

Vantu vanoita mitambo yakafanana nekukaba bhora nekunxaka nekurumba neimwenivo mitambo vane mitombo yavanoshandisa kana vakuvara nguva dzemitambo. Neimweni yavanoshandisa veidzidzira kuite mitambo iyoyo.

Kune mitombo inoshandiswa ngevantu yakasiyana siyana kurapa zvitenda zvakasiyana. Imweni mitombo uriyo mitombo inoshandiswa ngevantu vanorumba vanoite mitambo yakasiyana siyana yakadai ngekurumbako nekutamba bhora.

Kune mitombo yakasiyana-siyana mihlobo wayo. Mitombo iyoyo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Kune imweni mitombo inoshandiswa ngevanoite zvekurumba, neinoshandiswawo ngevari muchiuto akadai ngemasoja nemaphurisa.

Mitombo inosiyana mihlobo yayo. Vanoitawo zvemitambo vane mitombo yavanoshandisa. Vanoshandawo muchiuto nemapurisa vanemitombo yavanoshandisawo.

Mitombo dzinosiyanasiyana zvechienderana nezvainoshanda kune mitombo inoshandiswa ngevanhu vanoite mitambo pavanenge vakuwara vanotwarwa ngevakaemera izvozvo vochizoone korapaiwa ngemitombo yakona.

Utano chiro chakakosha maningi kumuntu weshe. Muntu weshe unosisire kuende kuzvibhedhlera koona ana dhokodheya einingirwa utano anyambori madziso, chukera nengaziyo inokwira nekudzikira mumuviri.

Utano chiro chakakosha kumuntu weshe. Hurumende inokurudzire vantu kuti vave neutano hwakanaka. Kwaane midziyo inoshandiswa yakaite senaiti dzekubaira, zvigero nezvinoonawo pamuchini ,nechekuti muntu azarirwa unofema ndichona ,nezvekutora kupisha kwemuiri.

Zvibhedhlera munoshandiswe michini yakasiya siyani inoongorora zvirwere zvevantu imweni michini inoshanda yakabairwa pamuriro uye uye zvinhu zvinenge zveibuda pachivhiti vhiti.

Utano chiro chakakosha kumuntu veshe muntu veshe unofanire kukoshesa utano. Vantu vanoende kuzvibhedhlera veiningirwa pamweni pakona pakushandiswe zvetinoningira ndizvona zvakaita unga tei michini iriyo mazuva ano.

Mitombo ino yechi anthu, yechindau inodetsera, inoonekwa mundau dzakasiyana, imweni inoonekwe mushango mwemene, imweni inoonekwe mumakomo, imweni inooneke murwizi mune mvura mwemene, imweni inoonekwawo mumamizi vanthu veisima.

Kune mitombo yedu yechivantu yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana mitombo imweni inowanikwe mumuzi vantu vaakuisima mumuzi imweni inowanikwa mushango imweni mitombo varipazvikora zviripadera vakufunda ndiyo kuda kuiwandudza kuti ionewo kuzoshanda muzvibhehleya.

Mitombo yedu yechindau inovanikwavo mundau dzakasiyana imweni inovanikwe panoerera mvura, imweni inovanike mumakomo, imweni nomera mumapuve, imweni inomera mushango.

Tombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inomere mumvura mwemene imweni inomere mushango munenge mune mimbiti yakakura imweni inowanikwe mumakomo imweni inomere mumapuwe mwemene hino mitombo iyi yeshe inoshanda ngenjira dzakasiya.

Mitombo yedu yechindau, yechivantu inowanikwa mundau dzakasiyana. Dzimweni dzinowanikwe mushango, dzimweni dzinomere mumapuwe, dzimweni dzinowanikwe mumvura.

Mutombo yechindau inoonekwa mundau dzakasiyana imweni mushangoimweni inomera mumakomo imweni inoonekwe mumvura vantu vanoishandisa nenjira dzakasiyana.

Mitombo yedu yechivantu inobetsere kurapa zvitenda zvakasiyana imweni inoonekwe mumvura , imweni inomere mumvura ,imweni inoonekwe mushango , imweni inoonekwe mumakomo vantu vakuitorawo veisime.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni i omera mumvura memene imwe inoonekwa mumakomo imweni inoonekwe mumapuwe inomere mumapuwe imweni inomere mushango .

Mitombo yechivantu yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inomere mumakomo pamapuwe imweni inomere mumvura imweni inooneke kushango asi dzeshe dzeirapa zvirwere zvakasiyana.

Mitombo yedu yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inomere mumapuwe, imweni inoonekwe mumakomo, imweni inoonekwe pashi pemvura, imweni inoonekwe mushango mwemene munenge mune mimbiti yakareba.

Mitombo yechindau inodetsera kurapa ngenjira dzakasiyana , mitombo iyoyo imweni inoiswe mubota yakatwiwa mashakani, imweni midzi dzinonyikwe mvura vantu votomwa imweni inobikwa yoryiwa iro musadza kunyambori ku.

Mitombo yechindau inooneka yechirapa ngenjira dzakasiyana. Imweni inoonekwa mumvura mwemene, inomwire mumvura. Imweni inoonekwa mumakomo. Imweni inoonekwa mushango asi vanhu vakuitora imweni vachiisima.

Mitombo yedu yechindau yakushandiswe mazuva anaya kuite mitombo yechiyungu ngevanofundira padera pazvo. yakushandisa kuita maphirizi nemitombo yatinomwa. Imweni inoshandiswe semafuta ekuzora. Imweni inota mitombo vekukwesha mukanwa.

Mitombo yekare yechindau inoshandiwsa ngevantu imweni inookwe mumvura ,imweni mumapuwe, imweni inoonekwe mushango asi yeshe iyoyo vanhu vanoishandisa vanakadzi vanoitsvaka veitoishandisawo mitombo iyoyo.

Mitombo yedu yekare yakushandiswe mazuwa anaya vana vari kufunda kuzvikora zvedera ndozvimweni zvavanofunda zvekunasire mitombo yedu echichiiswe kuchiyungu yakushanda muchiyungu imweni inoitwe mafuta.

Mazuwa ano makambozviona ere kuti mitombo yedu yechindau yakushandiswa yaamitombo yechiyungu. Vana vanofunde kuzvikora zvedera dera ndizvona zvavanoita zvekuona kuti mitombo yanasiriswa ere kuti iite yechiyungu.

Mitombo yechivandu yekare nakare, yaishandiswaa nevasharukwaa kudhaya, zvino izvi yakuvandudzwaa nemitombo yechiungu, yakushanda inotowanikwavo muzvitoro yanasiriswaa kuite mitombo yechiyungu.

Mitombo yechindau inoonekwe mundau dzakasiyana imweni inomemere mumakomo, imweni inomere mumapuwe, imweni inomere mumvura ,imweni inoonekwe mushango asi vantu vamweni vaakutoisime mumamizi.

Mitombo yechindau inoshanda ngenjira dzakasiyana, uye inoonekwe mundau dzakasiyana. Imweni inoonekwe mumakomo imweni mumvura. Imweni mushango, vamweni vakutore mushonga mitombo iyi veisima mumamizi dzavo imweni mitombo inototwiva muduri.

Mitombo yechivantu yaakushandiswa kuitewo mutombo yemazuva anaa. Zvakadai ngegavakava, raakushandiswa reivandudzwa kurapa vantu zvakasiyana. Rimweni rinozorwa semafuta anonakisa ganda. Rimweni gavakava raakunasirwe kuita mushonga wekukwesha mukanwa.

Mitombo yekudhaya inoonekwa mundau dzakasiyana siyana inowira makasiyana zvichienderana nemihlobo yakona imweni inoonekwa mumvura imweni inoonekwaumvura imweni inoonekwa mumakomo mune mapuwe imweni inomera mushango mune mimbiti.

Mitombo yechiantu inoshandiswa ngenzira yakasiyana zvichienderana nemarapiro ainoita matenda imweni anenga mashakani anopupumiswa mumvura munhu omwa ameni shakani awawo anotwiwa ozoiswe mubota okanya musadza.

Mihlobo yemitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, zvoenderana ngechitenda cheinorapa, imweni inotorwe mashakani opupiswa munthu omwa, imweni mashakani anotwiwa oiswe mubota muntu orhya, imweni inotorwe midzi yonyikwa mumvura munthu omwa.

Mitombo yedu yechiantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana zvichienderera nemuhlobo vakona vemutombo. lmweni inonyikwe mashakani yomwiva ,imweni inotwiva mashakani akona aoma yoiswe mubota kana musadza, imweni inomwiva iri midzi inoiswe mumvura.

Mitombo yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inoomeswe mashakani akhona otwiwa yoiswe mubota, imweni inotorwe midzi yoiswe mumvura muntu omwa mvura yakhona iyoyo. Imweni inotorwe makwande onyikwazve mumvura muntu omwa mvura.

Mitombo yedu yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inobikwa muntu orya. Imweni inonyikwe mumvura muntu omwa. Imweni inoiswa mubota rinoryiwa.

Mitombo yechindau ine mashandisirwo ayo akasiyana. Muhlobo vega-vega une njira yavo imweni inoshandiswe midzi. Imweni mashakani, imweni inoshandise makwande akona eiiswe mumvura, imweni yeikwatidzwa kuti vamwe.

Mitombo yedu yechivantu inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inotwiwa mashakani akhona, yoiswe nubota. Imweni midzi inonyikwe mumvura yozomwiwa, amweni makwande anotorwa oiswe mu.....

Mitombo yedu yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana zvinoenderana nemihlobo yakona imweni inonyikwa mumvura imweni inoiswa mubota kuti iyi imweni inopupumunzwa mashakani akona yomwiwa.

Mitombo ine mishwobo yakasiyana uye inoshandiswaa ngenjiraa dzakasiyana , imweni inomwiwa iri midzi yoiswe mumvura, mundu otomwa, amweni anonasirwa ari maguchu anorapa vandu zvirwere zvepabonde.

Mitombo yedu yechivantu yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni njira ngeyekuti mashakani akona anopupumiswa mumvura muntu omwa. Amweni ngeekuti anotwiwe oiswe oiswe mubota rinorya muntu. Imweni njira ngeyekuti midzi inonyikwa muntu omwa mvura yakona.

Mitombo yedu yechi vantu ye chindau ino shandiswa nge njira dzaka siyana imweni ino bikwa yo ryiwa se muriwo ari mashakani akona amweni ino onekwe mu mvura dziri midzidzo muntu omwa imweni ino kuyiwa kana kutwiwa mu duri yoiswe mubota.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Imweni inotorwe mashakani otwiwa muduri, ozoiswe mubota. Imweni inotorwe midzi dzakhona dzonyikwe mumvura vantu vomwa. Imweni inotorwe mapande onyikwazve mumvura ,kana kumatwa oiswe mubota kana kusha....

Mitombo yechivantu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana zveienderana nemuhlobo wezvitenda zveinorapa imweni inotorwa mashakani otwiwe muduri oiswe mubota imweni inotorwe midzi dzonyikwa muntu omwa imweni inotorwe makwande otwiwa oiswe mubota

Yedu yechiantu inemashanisirwe ainoita akasiyana zvichienderana nematenda ainorapa imweni mashakani akhona anoiswe mumvura muntu omwa imweni anotore mapande emumbuti omatwa vozoiswe mubota kana musadza rinenge richimwe mu richirye muntu imweni inoiswe mumvu..

Mitombo yechindau ine chivantu inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni inotorwe mashakani akhona opupiswa muntu omwa mvura yakhona. Imweni midzi inonyikwe mumvura, imweni inotorwe makwande yotwiwa, yozoiswe mubota.

Mitombo yedu yechindau yakasiyana mihlobo yayo nenjira yainoshandisa. Amweni anotorwa ari mashakani omwiswa otwiva muduri ozoiswa mubota kana musadza. Imwe inotorwa iri midzi yoiswemubvura muntu omwa. Amweni mashakani akona anoite zvekupupumiswa pamuriro muntu opuva.

Mitombo yechindau yechivantu ine mashandisirwe akasiyana-siyana. Imweni inotswanywa-tswanywa yeiiswe mumvura zvakadai netsangamidzi. Imweni inototsengwa yakadaro zvakadai ngetsangamidzi.

Mitombo yedu yechivantu inoonekwa mundau dzakasiyana mitombo inoshandiswa zvakasiyana. Imweni mashakani akona anopupumiswa mumvura muntu omwa. Imweni inotorwe makwande akona otwiwa muduri oiswa musadza...